Ŋutsu aɖe kple evoa woame adre le atikutsetse watermelon ɖũu, ekɔ ɖevi susuea ɖe ata dzi tsitsitɔ le megbe nɛ eye velia tse le axa dzi nɛ ŋutsua le zikpui dzi do ata legbee do afɔkpa eye ɖeviawo kpɔtɔa tɔ ɖe ɖeka le atikutsetsea ɖum.

Ameyibɔ woame ene ɖe le gbemu dom ɖe aboƒoƒe. Ame, ame etɔ̃ bɔbɔ ɖee gbemua dzi, ame ɖeka ti atitire lé nu ʋe ɖe asi. Wo petee woɖiɔ kuku bluu eye wode, wodo awu lɛgbɛɛ. Wodo afɔkpa kple asiwui.

Yevu ɖeka kple ameyibɔ ɖeka le nu ɖum. Yevua le edo atakpui eye ameyibɔa do awu yibɔ. Wo le nu ɖum le kplɔa dzi. Woxe ɖe le axadzi na wo eye asiklɔtsi tse le agba kplɔ dzi na wo.

Me ɖewo le gasɔdzi lé nu ɖe ɛɛ nɔnɔme ɛɛ, ɛɛ, ekpedzi abe pɔlitisi nu wɔ wole. Ame ɖewo do awu ʋee, ame ɖewo do awu dzẽee, wokɔ nu kɔtsyɔ nu, ame ɖewo kɔ nu ʋe, nu dzẽee ɖa asi le zɔzɔm yina.

Ameyibɔ ɖe woame atɔ̃ ɖe etɔto eye yevu ɖeka le wo dome le elã ɖem. Wobɔbɔ, ame ɖeka bɔbɔ eye ame kpɔtɔewo lé ɖɔ ɖe asi, ame ɖeka tsɛkɔ nu tsyɔ ta, yevua tsɛ ɖɔ kuku ʋe, kpɔtɔewo meɖɔ kuku o.

Ame ɖewo le xɔ tum le afi sia, nyɔnuwo le wo dome, nyɔnu ɖeka ɖo awu ʋe le dzidzɔ kpɔm, ame ɖewo ɖɔ kuku, ame ɖewo le gakpo tsom, ame ɖewo le dzi liam yina dzia, ame ɖewo le zɔzɔm gbɔna, ame ɖewo lé nu ɖe asi.

Wɔamenɔ ɖe mlɔ anyi ɖe anyigba eye Yevu nyɔnu bɔbɔ ɖe egbe lé aŋɛ ɖe asi. Ame ɖewo tsɛ zɔ va yina le wɔmenɔ ya kpɔm le anyigba. Wɔmenɔa le nu biam amewo va yina ye amewo tsɛ tɔ le ekpɔm.